Paɣasaribili so ŋun wuɣi o nuu ŋo n nyɛ ŋun daa kpuɣi kali jaashee maa niraba ayi shab mii ban ʒɛ o luɣuli niŋo mii n nyɛ ban daa yɛn too kpaŋmaŋ pini nachimbili so ŋun mii daa ʒɛ o nyaangi ŋo mii n nyɛ ŋun daa gbubi jaashee maa

Laa n ʒɛya laa maa tamla teebuli zuɣu laa maa puuni bindirigu n biɛni boraadɛ biɛni n ti pahi zaham ni gali kpulaa ata ni nyaaduwa ni manʒa

du' piɛlli ŋɔ ka bɛ booni laribaŋa mosiki la ka silimiinsi ŋɔ kana din ni ni bɛ ti nya binshɛɣu din be din ni bɛ nya n-naagi la bɛ ŋmaai ba anfooni.

dɔɣite n-ʒiya ka o bari maa gba ʒiya dɔɣite maa nyɛla doo ka o bari maa nyɛ paɣa o kana la o sani ni o ti yuli o ka ti o tim bɛ bela ashibiti puuni.

Daabihi n ʒi daa puuni kohari bi binyɛa daa bihi maa nyaanga loori karili n ʒɛya daa bihi maa zaa ʒimi shab koharila sima ka shab kohari tuya ka shab mii kohari naanzuwa

neesi paɣa n-ʒi kuɣ' sabinli zuɣu ka kpa ninkpara ka ye liiga piɛlli ŋɔ niriba ŋɔ mi kana la o sani ni o ti ti ba tim ni bɛ zaŋ kuli ti tibi bɛ dɔriti ka shɛba mi ʒi nyaaga maa kuɣ' sabila zuɣu.

neesi paɣa n yɛn chibi bia shɛriga ka o ma ʒiya nyaangi maa bihi mini ninkura zaa n ʒiya n guli ni bi saha paagi ka bi kana ti chibi shɛli

Daani n boŋo daa maa puuni Loori nima n ti pahi moto nima ni ninsal nima bi zaa ʒɛla palli zuɣu ka shab mii ʒi katalɛm loŋni n kohari kpakpa ka do so pili kaapu piɛlli n chɛni ni o ti da

Daani n boŋo daa maa puuni paɣaba ʒila katalɛm loŋni n kohari binyɛra ka shab mii chɛni pala zuɣu daa maa puuni bi koharila boraadɛ moma n ti pahi naanzu buwa ni alibarisa ni zaham

du' piɛlli shɛli din zaya ŋɔ ka bɛ booni Elimina kasitili la ka niriba chaŋ din ni ni bɛ ti bɔhim ka bɛ karimba maa diri ba fiila ti yaan nima ni daa niŋdi binyɛra shɛŋa kasitili maa puuni ka shɛba nyaɣi baaji nima n-zaya.

Sarati n niŋ loori bihi ayi n ti pahi loori karili n kpɛ tabi ni ka niraba koŋ bi nyɛvuya ka daadama dabba mini paɣaba zaa guuna ni bi ti nyɛ binshaɣu din niŋ